Tastan nonon akuya ana samun shi daga ajiyar da mata ke yi a gidajensu ko gonakinsu a harkar noma. Nonon akuya dai yana da matuƙar amfani ga jikin ɗan adam. Kamar yadda muka sani, naman akuya kan ƙunshi sinadarai masu amfani ga jiki da lafiya. Nonon kuma kamar sauran nau’ikan nama na da tasiri wajen ƙara lafiya da ƙarfafa garkuwar jiki. Yana ɗauke da sinadarai masu inganci waɗanda ke gina jiki dan Adam. Ana iya shan nonon akuya ta hanyoyi daban-daban. A wasu yankuna ana amfani da kofin ƙwai ko wasu kwanduna domin a tace nonon, ana shansa kai tsaye daga nan. Sannan ana iya ajiye shi a wajen sanyi ya koma kindirmo ko kuma madara da za a yi amfani da ita wajen sarrafa fura, kunu da sauran abinci. Haka kuma ana iya sarrafa nonon zuwa man shanu ko ma daƙaƙƙen man madara. Duk waɗannan sinadarai suna cikin rukuni na fat and oil wato mai, wanda ke ba da kuzari, ƙara lafiya, da inganta hangen ido da basira ga ɗan adam.

Hand shelling of some fruit, wato ma’ana cire wa gyaɗa ko kuma kwakwa da ƙwalfa da hannu Ta wace hanya ce za a iya cire wa kwakwa ƙwalfa da hannu?? Za a iya cire ma kwakwa wannan bayan, ko ƃawon nata, ko kuma ƙwalfa da hannu ta hanyaˀ amfani da dutse za ai amfani da dutse. Za ai amfani da dutse, ko wani abu makamancin haka, sai a buga. Idan an buga se za ya ƃare, saboda da yana da ƙarfi idan ya ƃare biyu, ko kuma yanda duy ya ƃare, sai a sa hannu a kwalɗe wannan kwakwat Ita dai kwakwa tana da matuƙar amfani, a yayin da za a iya cin ta haka nan a ɗanya, a matsayin abinci ko kuma a sarrafa ta, ta zamo wani nau’i na abinci da ake iya ci Ma’ana, da wannan kwakwan ne, za mu iya sarrafawa mu sami mayukka na ci, na sha da kuma shafawa. Kaman musalin manja ko kuma mangyaɗa, ko kuma man alayyadi ko kuma man kwakwa Mayukkan dai ga su nan suna da yawa, kuma suna da matuƙar amfani da alfanu ga jikin ɗan Adam. kamay yanda muke gani a cikin wannan hoton, mata ne da dama suna zaune suna ta kwalɗan wannan kwakwa, wanda za a iya ɗauka daga baya a sarrafa shi, zuwa ɗaya daga cikin abubuwan da na ambata a baya.

ta wace hanja ce za a sarrafa wannan ƙwallon ta kwakwa idan an kwalɗe ta kaman yanda na faɗa a baya ita wannan ƙwallon na kwakwa za a sanya ta ne a cikin turmi ko kuma a cikin injimi ko kuma a dinga taka ta da ƙafa ana bugawa ana bugawa ana murzawa har sa’anda mai ta fara fitowa a cikin ta wannan amfanin da ake samu a cikin ta ana kiran shi da manja wato ma'ana da turanci red oil wannan manjan za a iya amfani da shi wurin aikin dafa abinci wurin yin miya ce wurin yin shinkafa jalof ne dafa duka ne da dai sauran su dukka wa ‘en nan abubuwan suna da wannan mai yana da matuƙar amfani ga jikin ɗan adam a yajin da ja ke ba da sinadari na fat and oil wato ma'ana sinadari na mai na jiki wanda yake ƙara kuzari da kuma lafiya a jikin ɗan adam a wani bincike da masana suka yi manja ja fi man gyaɗa amfani a jiki saboda mi? shi manja baya taɓa lafiyar ido kuma ya Allah duk janda za a ci shi ja na da wahala yayi ma mutum illa ko kuma wani lahani a cikin jikin shi ba kamar yanda man gyaɗa yake da lahani a jikin ɗan adam ba duk da shi ma man gyaɗa ana samar da shi ne daga gyaɗa da wasu kuma sinadarai amma dai manja ya fi daɗi kuma ya fi alfanu a jikin ɗan adam bisa ga man gyaɗa a yanda muke gani a cikin wannan hoton mace ce take murza wannan kwakwan a cikin turmi ana kwashe sauran ƙwayoyin da basu murje ba daga cikin wannan manjan.

Aikin girbi, wato ma’ana cire amfanin gona daga jikin ƙasa ko daga itaciya. Bayan wannan amfanin gonan ya fito ya yi tsire ya nuna ya kai lokacin da za a cire shi A lokacin girbi, da mata da maza dukan su sukan je gona domin su cire amfanin gona da su suka shuka kama daga shinkafa ne, hatsi ne, gero ne, wake ne masara ne, dawa ne, tumatur ne, da duka sauran amfanin da ake shukawa, su doya, dankali, haka za a je a cire. Cire wannan amfanin gonan, ya danganta daga kalan abin da aka shuka. Kaman misalin kayayyakin da suke fitowa a cikin ƙasa, hanyar da za a cire su dabad daga kayayyakin da suke itace suke yin yaɗo Kaman misalign tumatur, a gurin girbin tumatur, ana buƙatar kwanciyar hankali da kuma kayan aiki na musamman. Saboda shi tumatur, icen shi ba ya da ƙwari kuma zai taso ne ya yi ɗiya, kuma ɗiyan su ma kan su ba su buƙataw wani dogon hayaniya. Idan aka sa garaje, za a iya samun dameji da yawa, ma’ana a sami gurƃatacci mai yawa maimakon masu kyawu wanda hakan zai iya kawo matsala daga yanayin amfani da za a samu na wannan gona.

Girbi, ma’ana fitar da shuka daga cikin tsuronta, ko kuma cire amfanin gona daga wannan jikin itaciyar da ta fito a cikin ƙasa A cikin wannan hoton, muna ganin misali ne na doya, wadda ita amfanin gona ce wadda take fitowa a cikin ƙasa Za ta shiga cikin ƙasa, a can ne za a tono a cire wannan amfani na gona bayan ta nuna. Ta wace hanya ce za a iya cire wannan doyad ba tare da an sami matsala ba? Tun a wurin noman doya, akwai hanyoyi da ake bi da ita domin idan ta nuna, a sami sauƙin cire ta daga cikin raminta ba tare da ta sami matsala ba ta hanyar karyewa ko fashewa domin a rage samun gurƃatacci, domin a sami amfanin gona mai yawa mai inaganci, sannan a sami riba sosai idan aka kai ta a kasuwa. Saboda idan me siya ya ga doya ta fashe, ko tana da wani datti, ko kuma wani ciwo a jikinta, to tabbas ba ze siye wannan doya ba Sauran amfanin gona kamar su wake, shinkafa, masara, gero da sauran su, su ma suna da nasu hanyoyin da ake girbe su dagga waˀyan nan itaciyad da suke jiki ta hanyar da za a sami amfani da kuma riba me kyau.

Girbi tare da sarafa abu da aka girba ko kuma ɗauke shi zuwa inda ya kamata a adana shi Idan lokacin girbi ya yi manoma sukan haɗu wani sa`in har tare da matansu ma da yaransu sai su je gona. Idan aka cire amfanin gonan wasu sukan yi abun da muke kira ruheewa wato silas da turanci ma`ana wuraren da ake adana amfanin gona. Idan albasa ce za a yi ƙaramar bukka wadda take a ƙasa tare da `yan itace da rumfa sai a sanya ta a ƙarƙashin wannan rumfa, idan kuma hatsi ne za a yi rumbu wanda yake shi kuma bukka ce mai tsawo sannan tana da rumfa a saman ta wanda za a sanya wannan hatsin ko dawa ko masara a ciki, wannan adanan na shi yana kare shi daga ƙura da ruwa da kuma ƙwari wa`yanda za su iya cutar da shi kafin a tashi amfani da shi Idan aka cire amfanin gona za a iya cin shi kai tsaye ko kuma za a iya sayar da shi a kasuwa, wasu manoman sukan ajiye wannan amfanin gonan na su har sai sanda amfanin shi zai taso sa`annan su je su sayar da shi a kasuwa da tsada.

girbe kifi daga inda yake girma, wanda allah ya halitta a nan wurin daga tafkii wanda allah ya halitta. shi dai kifi yana buƙatar ya yi rayuwa ne a ruwa wanda idan ba ya samun wannan ruwan a kowane lokaci zai iya mutuwa saboda wannan ruwan a cikiii rayuwarshi ta ke. Kamar yadda ɗan adam ba ya iya rayuwa a cikin ruwa sai kan ƙasa, to haka shi ma kiifi ba zai iya rayuwa a bisa ƙasa ba sai dai a cikin ruwa. Saboda yadda yanayin wannan halittar ta shi ta ke. Akwai wasu sinadarai, wasu halittu da su ke cikin jikinshi, waɗanda ba su iya zama ba tare da suna zaune a cikin ruwa ba. Kamar yanda muka gani a cikin wannan hoton, mutani ne suke girbe wannan kifi daga wannan tafki inda yake fitowa. In za a iya tafiya da kwandon kama kifi ko kuma wasu maza su sa hannayensu haka kawai suna kama wannan kifayen musamman idan wannan tafkin ba shi da girma, ko kuma ba su da wata hanya da za su iya bi su tsere wanda zai hana a kama su. Hakika, kifi yana da matuƙar anfani ga jikin ɗan adam saboda yana ɗauke da sinadari na proteins, vitamins, tare da wasu sinadarai waɗanda suke ƙara lafiyaa da kuzari ga jikin ɗan adam

Girbe masara ita dai masara tana cikin amfanin gona wa`yanda girbin su yake da sauƙi musamman idan aka yi taro. Idan aka taru za`a iya samin kowa a bashi na shi gefe inda zai girbe wannan masaran za`a iya tafiya a sa hannu ko kuma ayi amfani da almakashi ko wani abu mai kaifi wurin cire wannan masaran daga cikin itaciyanta Masara tana ɗaya daga cikin abinci mai ƙarfi mai nauyi wa`yanda ake ci a ƙasashen mu na Africa, za`a iya amfani da wannan masaran ne ta hanyar gasata ko dafata ko kuma a niƙe a mayar da ita gari domin a yi amfani da ita gurin yin tuwo ko kuma kunu. Ita masara talna da matuƙar amfani ga jikin ɗan Adam domin yana ɗauke da sinadari na “carbohydrate” watan abinci mai gina jiki wanda yake bada ƙarfi da kuzari a jikin ɗan Adam Masara tana da matuƙar amfani a yankin mu na Africa domin tana daga cikin manya manya abintanye masu ƙarfi wa`yanda muke ci muke sarrafawa domin samun kuzari da lafiya a jiki idan aka zo noman masara mutane da yawa za su iya taruwa ko yara da manya duk kowa za`a bashi gefen da zai girbe musamman ma idan wannan masaran ta yi ɗiya yanda ya kamata ta bazu za`a samu amfanin gona mai kyau mai yawa, wani za`a yi ci, wani kuma za`a ɗauka ne a kai kasuwa.

girbe dankali Za a iya girbe dankali, dankali dai kamar yanda muka sani, yana ɗaya daga cikin tsirrai da suke fitowa a cikin ƙasa, wato ma’ana, shi yana fitowa yana girma ne cikin ƙasa. to idan za a girbe shi, tabbas ana buƙatar kulawa da ƙwarewa a wurin wannan aikin. wurin girbe wannan dankalin za a iya anfani da almakashi ko kuma kwaasa. a san da za a ciro shi kuma a cikin ƙasar, za a ba da aƙalla misali kamar mita goma, inci gomaa zuwaa sha biyu daga kusa da inda wannan tsirran nashi, ya yi dalilin hakan, don a gujewa lalacewar wannan dankalin. Bayan an girbo dankalii daga cikin ƙasa, za a same shi ne a aje shi a guri wanda ke da sanyi wato ma’anaa wurin yana da sanyi amma ba shi da danshi. Sannan za a yi ƙoƙari a sanya shi wuri mai duhu inda babu hasken ranaa a ciki. Sai a basshi domin fatasshi ta baya ta ƙara ƙwari ta kuma nuna sosai kaafin a kai shi ga waɗanda za su yi anfani da shi. ma’ana masu saye ne ko waɗanda zaa su sarrafashi ne zuwa abinci

Girbe kayayyaki wa`yanda suke fitowa daga cikin ƙasa wato ma`ana idan aka ce “tubers” ana nufin duk wasu tsirarai ko kuma kayan amfani na gona da suke fitowa a cikin ƙasa. Wa`yannan abubuwan sun haɗa da dankali, doya gwaza, da sauransu, mankanni duka dai da sauransu. Kaman yanda muka faɗa a baya a gurin girbin dankali ko kuma doya da sauransu, dole sai an yi amfani da taka tsantsan da kuma ƙwarewa gurin wannan aiki za a iya cire wannan dankalin ta hanyan amfani da kwasa ko almakashi. Sa`anan kafin a sa wannan kwasa ko almakashin a cikin ƙasa za a bada a ƙalla inci goma zuwa sha biyu inda wannan tsiron nashi yake saboda gujewa fasuwan wannan dankalin ko kuma doya Idan wannan dankalin ko doyan ya fashe ko suka sami matsala gurin girbi to tabas ba za a ci riban wannan amfanin gona ba saboda shi wanda yake saye ya fi so yaga komi ya fito tsaftsaf. A bisa wannan dalili ne yake da matuƙar muhimmanci gurin girbin kayan da suke cikin ƙasa cikin ƙwarewa da kuma fasaha a cikin wannan girbin na su.

Taimako a cikin gona taimako a cikin gona ya haɗa da wanda suke kamawa wurin kaikawo yayin da wasu suke aikin noma misali, mata za su iya zuwa domin su kawo wa wanda suke aikin noma, abincin da za su ci ko kuma a`a za su zo ne su girka wannan abincin a cikin gonan tare da su wa`inda suke aikin noma za su kuma iya kamawa ta hanyan sharewa ko gyara guri bayan anyi noma ma`ana a shashshare a tara dukan wasu haƙuƙuwa kuma a ƙone su domin a tabbatar da gona ta zauna cikin ƙoshin lafiya da kuma kariya daga dukan wasu kwari da za su iya kawowa wani noma da za`a sake yi matsala, shi dai taimako a cikin gona yana ƙara kuzari ga manoma domin Hausawa suka ce shimfiɗar fuska yafi shimfiɗan tabarma sa`annan hannu ɗaya ɗaukan ɗaki to a bisa wannan dalilin ne idan kowa zai zo a kama a sa hannu zaka ga cewa aikin zai tafi yanda ya kamata kuma kol da za`a duba a cikin ƙanƙanin lokaci aikin da ya kamata a ci awowi ana yi sai kaga an yi shi cikin ƙanƙanin lokaci cikin `yan mintuna da basu wuce minti talatin ba zuwa sa`a guda to a bisa wannan dalilin ne yake da fa`ida a sami wa`yanda za su rinƙa taimakon mutane wa`yanda za su rinƙa taimakon mutane wa`yanda suke harkan noma domin kada aikin yi masu yawa ko kuma ya zamana suna wannan suna wancan.

Ciwon ƙasaˋ da kumaˋ tsirariˋ, yanaˋ nufin mamayewan ƙasaˋ da wasuˋ kwayoyin cutuˋ ko hakukuwaˋ da sauransuˋ wandaˋ za su kawowaˋ wannan ƙasan matsalaˋ, wandaˋ wannan sanadiyar wannan matsalaˋ ne zai hanaˋ a sakeˋ iya amfaniˋ da ita gurin nomaˋ da kumaˋ samun amfanin gonaˋ yandaˋ ya kamataˋ. Shi dai wannan mamayewan ƙasaˋ da wannan hakukuwan da kumaˋ kwariˋ yanaˋ hanaˋ shukaˋ ta fitoˋ yandaˋ ya kamataˋ. Misaliˋ idan har wannan gonar tanaˋ tareˋ da ciyayiˋ masuˋ yawaˋ wa’innan ciyayin za suˋ dingaˋ faɗaˋ ne dasuˋ da shukaˋ da akayiˋ wajen samun sinadarai daˋ sukeˋ a cikin kasaˋ, shi yasaˋ yakeˋ da matuƙar mahimmanciˋ kafin ayi waniˋ nomaˋ a kwashe dukkan wasuˋ hakukuwaˋ da tsirariˋ ajaye su a gefeˋ a koneˋ su yandaˋ za a samuˋ ayi waniˋ nomaˋ cikin kwanciyar hankaliˋ. Ko kumaˋ a’a ayi amfaniˋ da magungunaˋ na kashe kwariˋ domin samarma wannan kasan lafiyaˋ don aci gabaˋ da amfaniˋ da ita yandaˋ ya kamataˋ. Za a iya kumaˋ amfaniˋ da takin zamaniˋ domin a ƙarawaˋ wannan ƙasan inganciˋ ta hanyar da, ta hanyar da su wa’innan tsirarun ko wa’inna shukokin za su fitoˋ ta yaddaˋ ya kamataˋ ba tareˋ da matsalaˋ ba. Za a kumaˋ iya amfaniˋ da hanyar juyaˋ amfaniˋ gonaˋ, watoˋ ma’ana kolot froteshen ashuka mikiˋ, a shukaˋ wasuˋ amfanin gonan na dabam sai a shukaˋ wasuˋ na dabam wadandaˋ sukeˋ da juriyaˋ dagaˋ wasuˋ abubuwaˋ ko kumaˋ dagaˋ guriˋ wandaˋ yikeˋ da matsalaˋ domin amfaniˋ da wannan gonan yanda ya kamataˋ.

Wannan hooto yanaa nuuna wani yanayi naa noma. Inda aka ga tsirai, tsire-tsire ko kumaa tsiro sunaa girma a cikin ƙasa mai laka wanda kee ɗauke da ruwa. Wannan yanayi yaanaa iya nunaa nomaa da ake yi a wuraren da akee amfaanii da noman ranii ko kumaa noman shinkafa. Hakan yanaa iya nuunii da amfanii da hanyoyin gargajiya? ko kuma ƙaramin noma a karkara ko ƙauyuka? Ga waɗanda suke harkar noma.

Tantance tumatir bayan girbe shi yanaa da matuƙar muhimmanci don tabbatar da inganci da rage kuma asara. A wannan hoton mun ga yadda ake cire tumatir ɗin da ya lalaace, ko waɗanda basu da kyau. Sa’annan a rarrabasu gwargwadon girma, launinsu da kumaa inganci daga waɗanda sukee da kyawu. Yin haka yanaa taimakawa ƙwarai da gaske wajen samun kaasuuwaa mai kyau, da kumaa rage asarar da za ta iya faruwa kafin isansu ga masu saye. Saboda shi mai sayen tumatir, idan ya zo saye ya ga an samu gurɓaatattuu, ba zai saye ba. Akan wannan dalilli nee yakee da kyau na a zaunaa a tantance tumatirin bayan an girbe shi. Akan wannan dalilli nee yakee da kyau na a zaunaa a tantance tumatirin bayan an girbe shi.

A wannan hoton, muna ganin yadda maama take murza fulawa, tana murza fulawa ga dukkan alama za’a sarrafata ne. To ya’alla za a ji fanke ne ko za a yi ƙosai ne ko za a yi buredi ne, ga dai maama nan tana murza fulawa akan teburii da kuma taɓarya wadda ake murzan fulawa da shi. shakka babu, ga dukkan alaamu maama ta kasance mai ƙwazoo da kuma ƙarfin aiki. Tana da ƙwarin gwiwa sosai a al’amuranta.

Tsarin dasa irii yanaa nufin yadda akee tsara shukaa ko irii acikin gona. Wannan tsarin naa dasa irii yanaa taimakawa wajen samun ingantaccen noman amfanin gona. A bisa wannan dalili nee wannan tsarin yakee da matuƙar muhimmanci domin a inganta amfanin, yawan amfanin gona, da kumaa tabbatar da cewa kowace shukaa da akaa dasa ta samuu cigaba da kyau. Bisa wannan tsarin nee za’a samuu shukaa ta fito ta inganta yanda ya kamata, a kumaa noma ta cikin sauƙi da nishaɗi.

kaman yanda muke gani a cikin wannan hoton wata mata ce ta ke zubawa mutane abinci kaman yanda muke gani tana zuba musu abinci ne sun yana nuni ne da cewa su baƙi ne da suka zo wurin ta wannan alamu ne na karramawa da mutuntawa na mutanen mu a ƙasar hausa yana da kyau idan kayi baƙo ka bashi wani ɗan abun taɓawa da zai ci ko ya sha a ƙalla zai ga cewa ka girmama shi kaman yanda bahaushe yake cewa tuwon girma miyan shi nama to ga dukkan alamu waɗannan baƙin sun samu tarba mai kyau daga wannan mata a cikin wannan ƙasa ko kuma wannan gari ko kuma a wannan gida kaman yanda muke gani ana zuba musu shayi ne a cikin kofi ga kuma buredi an aza musu to tabbas wannan abinci da aka basu shine ya nuna matuƙar girmamawa da kuma karramawa ga waɗannan baƙi kuma insha Allahu tunda aka musu haka gobe ma za su dawo a wurin wannan mata bahaushe yace shimfiɗar fuska yafi shimfiɗar tabarma to tabbas waɗannan baƙin an tarɓe su yanda ya kamata kuma gobe ma ko ance su dawo zasu dawo saboda an basu kulawa yanda ya kamata.

soil management wato ma’ana gudanar da ƙasa yana nufin matakai da dabaru da ake amfani da su don kula da ingancin ƙasa domin a samu amfanin gona mai kyau kuma a tabbatar da ɗorewar ƙasar wannan kula da gudanar da ƙasar yana da matuƙar muhimmanci domin tabbatar da cewa ƙasa tana da isasshen sinadarai da kuma ruwa don tallafa wa shuke shuke da samun ingantaccen girma idan ana noman hakan yana taimakawa wajen rage gurɓacewar ƙasa da kuma kare ƙasa daga rugujewa ko gurɓacewa da abubuwan da ba a so ɗaya daga cikin matakan da ake ɗauka wajen gudanar da ƙasa shi ne inganta tushen ƙasa da amfani da kayan taki ko kuma gina ƙasar wannan yana taimakawa wajen ƙara sinadaran ƙasa da kuma inganta sauran girman shuke shuke haka nan kula da ruwa yana da matuƙar muhimmanci wajen tabbatar da cewa ƙasa tana samun ruwa yadda ya kamata ba tare da yin ambaliya ba ko kuma rashin ruwan a’a za a samu daidaito ne na ruwan da suke cikin ƙasa ruwa yana taimakawa wajen samar da yanayi mai kyau ga shuke shuke wanda zai taimaka musu su girma da kyau bugu da ƙari kuma nau’in shuke shuke masu jure yanayi da taimakawa wajen gyara ƙasa yana taimakawa wajen hana zubar da ƙasa da kuma kiyaye ingancinta sa’annan yin amfani da taki na ɗabi’a ko sinadarai yana taimakawa wajen ƙara sinadaran ƙasa da ke taimaka wa shuke shuke girma haka nan kuma gyara ƙasa idan ta lalace yana da muhimmanci domin tabbatar da cewa ƙasa tana da inganci da kuma samar da amfanin gona mai yawa a ƙarshe gudanar da ƙasa yana nufin samar da muhalli mai kyau ga shuke shuke ta hanyar kula da ruwa amfani da taki da kuma hana gurɓatar ƙasa wannan yana taimakawa ainun wajen samun amfanin gona mai kyau domin ɗorewar ƙasa da kuma amfani da ita na tsawon lokaci

tantance amfanin gona bayan girbi yana da matuƙar muhimmanci domin tabbatar da ingancin amfanin gona da aka noma da kuma rage asara da kuma samun riba mai yawa wannan hoton muna ganin yanda ake tantance tumatir bayan girba shi wanda yana da matuƙar muhimmanci wannan matakin na tantance tumatir yana taimakawa wajen cire tumatir ɗin da suka lallace ko waɗanda basu da kyau daga ciki dukka wanda zai rage yawan kayan da zasu gurɓace ko su rasa inganci a cikin kasuwa musamman kun san bahaushe yace wake ɗaya shi ke ɓata iri to idan ba a tantance ba aka cire mai kyau daga mara kyau to wannan mara kyau ɗin ko da baya da yawa zai gurɓata sauran masu kyau wa inda suke da yawa kafin a kaisu ga waɗanda zasu yi amfani dasu haka nan rarraba tumatir ɗin daidai gwargwadon girman shi da kuma launin shi da kuma inganta shi ingancin shi yana da muhimmanci sosai wurin tabbatar da cewa kowanni irin tumatir yana samun ingantaccen kasuwa da kuma samun farashi mai kyau bayan haka tantance tumatir yana taimakawa wajen tabbatar da cewa tumatir ɗin suna cikin yanayi mai kyau wanda zai taimaka musu su kasance cikin kasuwa ko su kasance cikin yanayin da zai dace da sarafawa wannan na nufin cewa za a iya amfani da tumatir ɗin wajen yin kayan lambu ko sauran kayayyaki da ake sarafawa da tumatir ba tare da wani matsala ba a taƙaice dai wannan mataki na tantance tumatir yana tabbatar da cewa an rage asara kuma an inganta yadda tumatirin zasu kasance a cikin kasuwa

tantance masara bayan girbi yana da matuƙar muhimmanci don tabbatar da ingancin masarar da kuma rage asara kaman yanda mukayi magana a baya game da tumatir itama masara tana buƙatar wannan tantancewa misali masara za a raba ta bisa ga wasu siffofi kaman na girma launi da kuma inganci a bisa wannan tsari ne za a cire masara wacce ta lallace da kuma wacce bata lallace ba wanda bata lallace ba zata fi inganci idan aka kaita a kasuwa wanda ta lallace kuma za a iya bawa dabbobi su su ci a matsayin abinci hanyar tsarin tantance masara shi ne na farko a cire duk wani ƙura da datti da kuma wasu ganyenyaki bayan an nome wannan masara bayan haka za a rarrabe masarar bisa ga girma za a ɗauke wanda yafi girma a raba shi da wanda baya da girma za a duba launin ta kuma wanda yana da matuƙar muhimmanci domin launi yana nuna nunar abu ko rashin nunar sa sa’annan sai a tattara masarar kuma bisa ga ingancin nata inda za a ware waɗanɗa suka fi kyau domin a sayar dasu a kasuwa yayin da sauran zasu tafi domin a matsayin abinci ga dabbobi ko kuma wasu abubuwa wannan tsarin sarrafa masara yana taimakawa wajen rage asara da kuma tabbatar da samun inganci a kasuwa

Saisa gona yana da matuƙar muhimmanci wajen kula da amfaanin gona da kuma kare su daga ƙwari da kuma cututtuka, a cikin wannan tsarin ne ake iya amfaani da sinadarai na musamman kaman magunguna na kashe ƙwaari, magungunan kashe ciyawa ko takin ruwa doomin tabbatar da amfaanin gona suna girma cikin ƙooshin lafiya, to ta wace hanya ce za a iya samun a ji wa gona feeshi? Ana iya amfaani da injinan feeshi ko kuma tankunan hannu doomin fesa sinadaran kai tsaye a kan shuka ko kuma a kan ƙasa, kamai jadda muke gani a cikin wannan hooton, wani mutum ne yake feeshi a kan ƙasa ko kuma in cee gona ko kuma inda ake shuka. Wannan feeshin yana taimakawa wajen rage baraazanar ƙwaari da kuma ciyawa, da kuma ƙara inganci ga amfaanin gona duk da haka yana da mahimmanci a bi ƙa'idoǳin yin feeshin, domin gudun kamuwa da wasu cututtuka wa'inda za su iya cuutar wa ga lafiyar ɗan'Adam. Yana da kyau kuma idan za a yi feeshin a sanya safar hannu doomin kariya da gujewa illa daga sinadaran. Wannan tsarin yana taimakawa ainun wajen bunƙasa amfaanin gona da kuma tabbatar da samun gurbi mai kyau.

adana amfanin gona bayan bayan adana amfanin gona bayan girbi yana buƙatar kulawa sosai musamman kayayyakin da suke saurin lalacewa kamar su kayan marmari kayan miya da dai sauransu haka kuma kayan hatsi shinkafa alkama waɗanda ba sa buƙatar ruwa dole sai an kula sosai gurin adana su ta wace hanya ce za a bi domin kiyayewa na farko shi ne gurin ajiye waɗannan kayayyaki ya kasance an raba gurɓatacce daga mai kyawu hausawa suka ce wake ɗaya shi ne yake ɓata iri to tabbas dole sai an tantance an raba mai kyau da mara kyau sa’annan za a raba amfanin gona kamar wanda ya nuna sosai da wanda bai nuna ba wannan shi ma yana tabbatar da inganci a gurin adana kayan amfanin gona kamar irin su masara hatsi dawa shinkafa za a tabbatar da an aje su guraren da ba ya da danshi ko kuma ruwa busarwarsu tana rage haɗarin samuwar ƙwayoyin cuta ko kuma tsutsotsi ana amfani da kayan adanawa masu kyau kamar buhunhuna akwatuna ruhewa da sauransu ta wannan hanya ne za a iya kare amfanin gona daga samun matsala kafin sanda za a iya amfani da shi yana da matuƙar muhimmanci a kula da tsafta da kuma duba waɗannan kayayyakin daga lokaci zuwa lokaci domin a tantance a tabbatar da cewa ba su samu matsala ba

The middle wato tsakiya, kaman yanda muke gani a cikin wannan hooton, ya nuna cewa wannan shukan ya fara girma kaman misali mu ce shukan tumatur, a yayin da tumatur ya fara girma ana buƙatar a kula da shuke-shuken shi. To ta wace hanya ce za a kula da shukar tumatur bayan ya fara girma? Ta hanyar yi masu feshin magungunan kashe ƙwari da kuma magungunan da za su hana cututtuka, haka nan kuma, za a iya ƙara inganta shuka ta tumatur ta hanyar amfaani da takin zamani ko kuma takin gargajiya doomin a inganta girman shi da kuma samun amfanin gona mai yawa. A bayan haka, za a cigaba da kulaa da shuka cikin tsafta ta hanyan cireewar ciyawa da sauran tsiraarai marasu amfani da suke iya tsayar da cigaban tumaturin, idan tumaturin ya fara tasawa yana dakyau idan gurin yana da ƙwari a samu leda ko wani abu a kare wa'innan tumatiran daga samun haɗurra, sabooda shi shukar tumatir ba ya da ƙwari don haka ba ya buƙatar duk wani hargitsi da wata matsala wadda wannan hargitsin zai iya kawoo matsala a girman wannan tumaturin da kuma amfaanin da za a samu na wannan tumatur ɗin.

mai sayar da tumatir shine mutum da ke sayar da tumatur ga masu siye a kasuwa ne ko kuma a kantuna ne ko kuma dilanci ko kuma masu sayar da abinci mai sayar da tumatur zai iya samun tumatur daga manoma ko daga kasuwanni da su ka shahara wajen kawo kayan amfani gona a kasuwa mai saida tumatur zai rarraba tumatirin shine gwargwadon ingancin domin ya tabbatar da masu siye suna samun tumatir mai kyau da lafiya haka kuma mai siyar da tumatur yana buƙata ya adana wannan timatirin nan yanda ya kamata ta hanyar tabbatar da cewa suna cikin yanayi mai kyau domin ya rage lalacewan wannnan tumatirin haka yana buƙatan ajiye tumatur a gurin mai sanyi kamar ya saka shi a cikin kwanduna ko robobi ko tireruwa sa'annan a yayyafa mai ruwa domin a tabbatar da ingancin shi da lafiyar shi kafin ya kai hannun wanda zai siye tumatur tumatur ya na da matuƙar mahimmanci ga lafiyan ɗan adam saboda yana ɗauke da sinadarin vitamin c vitamin a da licorpel wa’yannan sinadarai ne da suke ƙarama jiki lafiya kuma su ke kare lafiya ɗan adam daga ƙwayoyin cuta a bisa wannan dalili ne tumatur ya shahara yana ɗaya daga cikin kayayyakin amfani na gona masu matuƙar mahimmanci a duniya gabaki ɗaya

tafiyar da amfanin gona zuwa ga wurare waɗanda suke na gida misali kamar daga gona zuwa gida ko zuwa shaguna na masu siyar da kayayyakin gona cikin kauyuka ko a cikin garuruwa ba tare da an fita da shi daga wata ƙasaa zuwa wata ƙasa ba ko zuwa wani gari ba kamar yadda muke gani acikin wannan hoton mashin ne mai ƙafa uku ya lodo kayan amfanin gona acikin buhuhuna zuwa inda za a yi amfani da su kamar misali irinsu tumatur doya dankali albasa suna da sauƙin ɗauka da sarrafawa ko da ta hanyan wannan mashin ne mai ƙafa uku idan aka saka su acikin buhuhuna to za a samu a kai su inda za aji amfani da suba tare da matsala ba duba da cewa muna da matsalar hanyoyi a garuruwanmu musamman ƙauyuka amfani da wannan mashin mai ƙafa uku zai tamaka ainun wajen ganin an kai wannan amfanin gonan zuwa inda za ayi amfani da shi ba tare da wata matsala ba kuma sanyi shi acikin buhuhun yana cikin abin da zai ƙare shi daga samun matsala kafin a isa inda za a ajiye shi

Tubers wato nau'i tsirarai wainda suke fitowa daga cikin ƙasa. Ma'ana su wa'innan a cikin ƙasa suke girma. Wa’inne irin amfanin gona ne ake kira da tubers? Wa'innan amfanin gona sun haɗa da nau'i doya, dankali, rogo da dai sauransu. Wa'innan abuntayya, ko kayan amfanin na gona suna da sunadaran gina jiki, domin taimakawa tsuraru su rayu kuma su bunƙasa a cikin ƙasa. Wa'innan tubers ɗin suna da mahimmanci wajen samar da abinci ga mutane. Tabbas kaman su nau'in dankali, albasa, doya, rogo da sauransu suna cike da abinci mai bada karfi a ciki wato carbohydrates, da kuma vitamins wa’inda ma'adanai ne wainda ke taimakawa wajan samar da kuzari, tare da kuma inganta lafiya ga ɗan Adam. Wa'innan tubers ɗin suna girma ne a cikin ƙasa, kuma ana cire su daga cikin ƙasa. Bayan haka Kuma an tsince su yayin girbi suna iya ajiye abinci cikin sauki na tsawon lokacin idan aka adanasu cikin yanayin mai kyau. Wannan yanas a tubers ɗin su zama ɗaya daga cikin amfanin gona da ake shuka da kuma fannoni da dama na noma a faɗin duniya baki ɗaya.

watering greenhouse ma’ana bayar da ruwa a gidan shuka wanda yake waje shi greenhouse wato gidan shuka na waje yana nufin wata gini ko gurin da aka ƙera domin gudanar da noma cikin yanayi na musamman wannan yanayin yana ba da kariya daga yanayi mara kyau kamar sanyi iska mai ƙarfi ko ruwan sama mai yawa a cikin greenhouse ko gidan shuka na waje ana iya amfani da gilashi ko kayan da ke bayyana hasken rana domin taimaka wa shuka da samun isasshen haske yayin da aka rufe wurin da zai hana shuka samun matsala daga wani yanayi na waje wannan yana ba da damar shuka ya girma a cikin yanayi mai kyau wanda aka tsara domin su ci gaba da bunƙasa cikin sauƙi da kuma nishaɗi wannan gidan shuka yana taimakawa wajen tsawaita lokacin shuka da kuma girbi yana kuma ba da damar shuka tsirrai ko kayan lambu da za a iya shuka su a wurare ko a cikin lokutan sanyi za a iya amfani da gidan shuka wajen shuka kayan lambu furanni ko kuma kayan gona da ke buƙatar yanayi mai ɗumi ko kuma yanayi mai ƙarfa ƙanƙara domin samun amfanin gona mai yawa da kuma inganci wannan yana taimaka wa wannan gidan shuka yana taimakawa wajen rage haɗarin lalacewar amfanin gona da kuma samar da shuka ko kayan abinci cikin sauri da kuma inganci: a taƙaice dai shi wannan gidan shuka wuri ne wanda za a iya yin shuka wanda ake iya kula da shi wanda ake iya tantance yanayin da shuka za ta kasance a ciki

Mata a fanni na noma, Yadda ake sarrafa rogo, Bayan an nome shi ta wacce hanya za a sarrafa rogo bayan an girbe shi, Da farko dai za a fere rogo sai a wanke shi a goge shi, Bayan haka za a samu wuri mai kyau a shanya, Idan aka shanya shi ya bushe yadda ya kamata ta hanyar hasken rana, Sai a zo a niƙe wannan rogo a maida shi gari, wanda da Hausa muke kira da garin rogo, Za a iya shan shi a haka ta hanyar sa ma shi ruwa da siga da kuma gyaɗa, Ko kuma za a iya sarrafa shi ta hanyar zuba ma shi ruwan zafi ko kuma tuƙa shi cikin tukunya, Wannan tuwo na garin rogo ana kiran shi da teba, Za a iya haɗa shi tare da miya mai yauƙi ko kuma miyar alayyahu, A ƙasar kudancin Nigeriya wato ƙasar Inyamurai suna kiran wannan rogon da aka sarrafa da fufu, Za a iya tuƙa wannan fufu ne ta hanyar ɗora ruwan zafi a tukunya a girka wannan rogo, Idan aka girka za a mulmula shi zuwa ƙulli-ƙulli a dunga siyarwa a gari, Za a iya cin shi da miya ko kuma a ci shi a haka.

Har wa yau muna magana ne a kan mata a cikin sha’ani na noma, A wannan hoto muna ganin wata mata ce goye da yaronta, Sannan ta saka amfanin noma a cikin roba, ta ɗauka a kai, Kamar yadda muka sani mata ma suna shiga a cikin sha’ani na noma inda mafi yawancin aikinsu shi ne su je su noma abincin da za a ci wanda ya haɗa da doya, rogo, dankali, albasa, tumatur, attarugu, da dai sauransu, Bayan sun girba wannan abu na amfanin gona ko kuma bayan sun ɗebo shi daga gona za a zo gida a sarrafa shi a maida shi abinci da, Da yara da maigida da sauran ‘yan uwa da abokan arziki da ake zama da su a gida, Da kuma su kansu masu dafa abincin bayan an girbo abin da za a girba a gona za a zo da shi gida a san hanyar da za a sarrafa shi, Ta hanyar dafuwa ne, ta hanyar gasawa ne, Ta hanyar soyawa ne, Ko ta wacce hanya ne za a yi domin a sarrafa wannan abinci, Wannan amfanin gona ya canza ya zama abinci wanda za a iya cin shi tare da iyali, Domin samun nishaɗi da kuma kuzari, Wasu kuma za su iya girbe amfanin gonansu ne domin su je su kai kasuwa su sayar, Idan suka sayar sai su yi amfani da waɗannan kuɗaɗe su yi sayayyan abin da suke buƙata na yau da kullum.

Mata a cikin sha’ani na noma mata suna ba da gudummuwa mai yawa a gurin sarrafa amfanin gona zuwa abin da za a yi amfani da shi ta hanyar ci ne ko kuma a kai kasuwa. A janda kuke gani a cikin wannan hoton mama ce take dafa kunu wanda ake kira da ogi kamu ko kuma pap ko kuma corn meal. Shi dai ogi ko kuma kunu za a iya sha shi ne a haka ko kuma a haɗa shi da ƙosai wato akara ko kuma za a iya haɗa shi da alala wanda ake kira da moi moi. Wannan abincin yana matuƙar ƙara kuzari da ƙarfin gwiwa ga wanda ya sha shi sannan yana gina jiki sosai da sosai ta hanyar bajin sinadari na carbohydrate wato abinci wanda yake sa kuzari. Yana kuma ɗauke da nutrients kamar su vitamin A har da vitamin C saboda yadda ake sarrafa shi sai an tabbatar da cewa ya ji tsami sannan za a girka shi. Wannan tsamin yana ɗauke da vitamin C wanda sinadari ne mai matuƙar amfani a jikin ɗan Adam. A janda muke gani mama tana aiki tukuru wajen ganin ta samar da wannan kunun ga waɗanda za su sha.

Abinci wani abu ne da ɗan Adam yake buƙata domin samun lafiya, ƙwarin gwiwwa ƙarfi da kuzari a cikin jiki, A yadda muke gani a cikin wannan hoto mata ce zaune a kan kujera ta fere doya, Doya tana da matuƙar amfani a jikin ɗan Adam, Babban sinadarin da yake a cikin doya shi ne sinadari na (carbohydrate) wato abnici wanda yake gina jiki, Wanda yake bada ƙarfi da kuma kuzari a halin da ake ciki an ɗora a tukunya a kan murhu an zuba ruwa, Ga dukkan alamu wannan doyan za a dafa ta ne, Idan aka dafa ta za a iya cin ta da mai wato manja ko mangyaɗa da yaji ko kuma a haɗa ta da miya, Waɗansu ma zasu iya dafa ta su daka ta a mayar da ita tuwo, Wannan tuwon ana kiran shi da sakwara da turanci wato (pounded yam), Wannan sakwaran za a iya haɗa ta da miya ta ganye ko kuma miyan taushe, miyan alayyahu ko kuma miya mai yauƙi, Idan aka haɗa ta da miya ko kuma mai, zai fi armashi Saboda za a samu abinci wanda ake kira da (Balance diet), wato abinci wanda zai gina jiki kuma ya kula da ƙarfin gwiwwa da ƙwarin jiki da kuma kuzarin ɗan Adam.

Mata a cikin sha’ani na noma, Mata suna ba da tallafi mai yawa a cikin sha’ani na noma, A cikin wani bincike da aka yi aƙalla kaso saba’in ne na gudummawar da mata suke bayarwa a cikin sha’ani na noma, A ciki kaso saba’in na abincin da ake samu a ƙasarmu ta Nigeriya mata su ne suke sarrafa shi, A bisa wannan dalili ne kowace mace take ƙoƙari ta gani yaya za ta iya girki kafin girma ya same ta ta je zuwa gidan mijinta, ko da ma ba ta yi aure ba, Mace idan tana gidan mahaifinta a koyaushe za ka ga ta kasance a cikin kicin tana taya mahaifiyarta aiki na gida, musamman aiki na girki wanda muke gani a cikin wannan hoto, ya nuna mana yadda mace take sarrafa dankali busasshe a ƙasarmu ta Afrika, Shi dankali busasshe ta hanyar fere shi a tafasa shi, Idan aka tafasa sosai sai a soya shi a cikin mai, Wannan suyan da aka yi shi zai sanya shi ya bushe yadda idan kana sa shi a cikin baki za ka ji yana wani kuka ƙurus-ƙurus, Wannan dankali yana da matuƙar daɗi da kuma lafiya ga jikin ɗan Adam, A mafiya yawan lokuta an fi cin wannan dankali ne da sunan nishaɗi ba da sunan abinci ba.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

haƙoo ƙasa abinda da hausa manoma suke kira da kuyya yana ɗaya daga cikin matakan farko na noma wanda ake amfani da shi domin shirya ƙasa kafin kuma ayi shuka akan yi amfani da injina gurin haƙo kasar ko kuma ayi amfani da kwasa kaman yadda muke gani a cikin wannan hoton manomi ne shukar shi ya fara girma yake haƙo ƙasa yana ƙara rufe shukokin shi saboda ba su kariya da kuma samar da dukkan wani sinadarai da wannan shuka take buƙata domin ta inganta wannan haƙo ƙasan yana taimakawa wajan shigar da iri a cikin ƙasa sosai da kuma sauƙaƙa samun ruwa da kuma iska ga wa’innan ganyanyakin haƙo ƙasa yana taimakawa wajan cire ciyawa yana kuma cire ƙasa mai duwatsu ko kuma wani abu da zai hana tsiro ya girma haƙo ƙasa yana inganta tsari ƙasa ta yadda zai zama mai kyau wajan karɓan ruwa da abinci da kuma taki da za a iya sanya wa a wannan shuka haka nan yana taimakawa wajan bunƙasa tsaro da lafiyan tsirai amfanin gona mai yawa da kuma inganci